Màndarga biy mooy màndarga jangakaay bu gëna koow bu nekk ci biirgambiya mi ngi am ay kulóor ci biiram amna kuloor bu xonga bu weex bu bura ak rnit bu ñete binde yi ninga binde ci bindem tuwapp.